Umkhuhlani we COVID19 waba ngumatshaya abhuqe. Waqeda isitshaba sabantu ngesikhatshana nje esincinyane. Ngakhoke abezempilo bathi wonke umuntu kumele athole ijekiseni ezavikela ukugula lokuqhubeka komkhuhlani.

Kukhona eminye imikhuhlane ebangelwa yingcekeza. Abanye abantu emakhaya bayahlaselwa yimikhuhlane eminengi etshiyeneyo ngoba kuzambuzi zabo kungelandawo yokugeza izandla, kodwa abezempilakahle bayaxwayisa kakhulu ngokugezwa kwezandla.

ikhona imikhuhlane ehlasela abantu leyo mkhuhlane iyande ukuthi ithelelwane kalula ngakho laba abasebenza lezigulane kumele bazivikele ngempela

Nxa kulemikhuhlane osubhahile endaweni, abezempilakahle bajayele ukubuya lamajekiseni owokuvikela leyo umkhuhlane ukuthi ingaqhubeki isiya phambili.

Kujayele ukuba lemikhuhlane ehlasela abantu abanengi ngasikhathi sinye ngakho ke leyo mikhuhlane kujayele ukuba lemikhankaso efundisa abantu ngayo.

Imikhuhlane eminengi ijayele ukwandiswa yingcekeza .Ngakho ke abezempilakahle bayaqonqosela ukuthi abantu kumele behlale endaweni ehlanzekileyo .Njalo bageze izandla ngazo zonke izikhathi .

Ikhona imikhuhlane ejayele ukuhlasela. Leyomkhuhlane ingahlasela kuyenziwa imikhankaso yokuthi kuyini okungenziwa ukuthi ime ukumemetheka, njalo abantu basinde kiyo.

Eminye imikhuhlane ithelelwana kakhulu nxa abantu besendaweni eminyeneyo. Kuqakathekile ukuthi abantu bengaminyani njalo behlale endaweni ehlanzekileyo ukwenzela ukuthi imikhuhlane ingamemetheki.

Ikhona imikhuhlane ethelelwana lula kakhulu. Eminye ihamba ngomoya. Eyinye njalo ungathinta lo ogulayo lawe uyawuthatha. Ngakhoke abezempilakahle bayagqoka izigqoko zokuzivikela.

Kulezifo eziba ngumatshaya abhuqe, lezo zifo ziyahlasela abantu abanengi ngasikhathi sinye ngakhoke abezempilo bajayele ukuxwayisa abantu ukuthi bamele benzeni ukuthi isifo singamemetheki kakhulu.

Izikhathi ezinengi imikhuhlane eminengi iyavikeleka ngoba ibangwa yingcekeza. Nxa abantu bengafunda ukugeza izandla lokuhlala endaweni ezihlanzekileyo leyo mikhuhlane ingavikeleka.

Ngesikhathi sihlaselwe ngumkhuhlane wesifuba owahlasela umhlaba wonke jikelele basifundisa ngokuqakatheka kokugeza izandla langendlela okwakumele sigeze ngayo izandla

Kuke kwaba lomkhuhlane oke wahlupha kakhulu umkhuhlane we COVID 19 abantu bebesithi bengaphathwa yilowo mkhuhlane ubuhlasela ingaphakathi yomuntu njalo ubuthelelwana kalula emoyeni

Kulabodokotela abathunyezwa bemazweni amanengi atshiyeneyo ikakhulu abavela emazweni bebuya e Africa. Bezoncedisa abantu mahala kungela mbadalo ngitsho.

Ngalezinsuku sokulula ukuthi sungahamba uyelatshwa ngaphandle kumbe emazweni , kuyabe kufunakala ukuthi ube lamaphepha akhona okuyalatshwa kanye lemali eyenelayo

Ngalezi nsuku umuntu uyazikhethela ukuthi ufuna ukulatshwa kuliphi ilizwe akulamuntu ongamvimbela nxa efuna ukuyalatshwa ngaphandle kwelizwe lalapha ahlala khona.

Sokulabodokotela abasebenzela inhlanganiso ethile. Leyo nhlanganiso iyabahambisa emazweni amanengi atshiyeneyo besiyabalapha abantu mahala kungela mbadalo labo bengela nzuzo ngitsho.

Ngokuzwana kwamazwe sekulenhlanganiso eyiyo ekhangele umhlaba wonke jikelele. Lokhu sokwayenzwa kwabalula ukuthi umuntu sengalatshwa liba kuliphi ilizwe.

Umhlaba wonke jikelele sowabambana njalo sokulula ukuthi umuntu usengathola usizo kwezempila kahle loma kuliphi ilizwe inxaba elemali yakhe kuphela

Amazwe wonke jikelele aselesivumelwano ukuthi umuntu engabuya evakatshile evela kwamanye amazwe ulakho ukuthola usizo kwezempilakahle nxa engezwa kuhle kulelolizwe.

Umkadadewethu ubehlaselwe ngumkhuhlane wenhliziyo inhliziyo yakhe ibilesikhala ngakho uhambe wayakwelatshwa elizweni lase India

Ngokuzwanana kwamazwe sokulenhlanganiso ekhangele imikhuhlane emhlabeni wonke jikelele , yiyo elawula ukuthi kumele kuyenzweni ngemithi etshiyeneyo

Abantu abanye abakukholwa ukuthi umuntu angagula ingqondo, kodwa ngalezinsuku sokwandile kakhulu ukuthi abantu bagule ingqondo, njalo sezikhona izibhedlela ezikhangela abantu abagula lowo mkhuhlane.

Intsha yanamhlanje ithatha izidakamizwa ezilobungozi kibo, lezi zidakamizwa abazinathayo ezinengi zangkhona zibangela ukuthi umuntu ingqondo ingasasebenzi kuhle, igule.

Abantu abanengi ezweni lethu babengazwizisi ukuthi umuntu ukhona kumbe ulakho ukubulawa zingqondo kodwa khathesi minengi imikhankaso esiyenziwe ikakhulu ikhuluma ngezidakamizwa eziyizo eziyimbangela.

Abantwana balezinsuku bathatha izidakamizwa ,lezi zidakamizwa .Ziyingozi kakhulu ngoba zihlasela ingqondo ,zibangele imikhuhlani yengqondo.

Kwesinye isikhathi izigulane ziyagula kakhulu ziyehluleke ngitsho lokuhamba ,ngakho indawo zemtholampilo zilazo imota zazo ezigijimela lezo zigulane zizibise esibhedlela ngesikhatshana esifitshane

IZibhedlela lamaKiliniki kuyahambelana ngoba nxa ungehluleka ukuthola usizo ekiliniki bayakuthumezela esibhedlela esikhulu ukuthi uyethola khona usizo.

oDokotela labo Mongikazi abasebenza endaweni ezitshiyeneyo zempilakahle bajayele ukuzivikela emikhuhlaneni ekhona ezigulaneni. Kukhona abakufaka emakhaleni ukwenzela ukuthi bazivikele emikhuhlaneni

Amakiliniki ajwayele ukukhangela abantu abangaguliyo kakhulu. Bangathola ukuthi muntu ugula okumangalisayo bayamhambisa esibhedlela esikhulu lapha angathola usizo olungcono.

Endaweni zabempilakahle kutholakala kulamabhakane atshiyeneyo akhombisa abantu indlela zokuyafika endaweni ezitshiyeneyo nxa ufuna ukuya kobo mama ababelethayo lawa mabhakane ayakunika indlela zokuthi kumele uhambe njani.

Uhurumende wethu sowayenza kwabalula. Ilokitshi le lokitshi kuyabe kulekilinika. Kuthi okwehlula amakiliniki kule zibhedlela zikahurumende.

Endaweni yonke nje okulatshelwa abantu kumele kube yindawo ehlanzekileyo kakhulu ngoba nxa leyondawo ingahlanzekanga imikhuhlane ingayanda ihlasele zonke iziguli eziyabe eziphakathi.

Zonke indawo zemtholampilo, zisetshenzelwa ngabantu abatshiyeneyo. Bakhona omongikazi, odokotela kanye labagcina indawo ihlanzekile.

Indawo zomtholampilo kuqakathekile kakhulu ukuthi zihlale zihlanzekile ukuze kuvikeleke ukumemetheka kwemikhuhlane.

Emtholampilo kunengi okwenziwayo. Kukhona indawo yabomama ababelethayo kubekhona njalo indawo abakhangela abayabe betshile kumbe bewele engozini zemota.

Zonke indawo zemtholampilo kumele zihlale zihlanzekile . Ukwenzela ukuvikela ukumemetheka komkhuhlane . Kukhona abantu abasebenza ukuthi bebone ukuthi indawo leyo ihlala ihlanzekile.

Ngensuku zanamhhlanje izibhedlela seziphucukile kanye lemibheda yakhona kulendawo lapha othi ungahlokoza khona umpheda uyephansi loba uyephezulu.

Abantwana abanengi abancane bengabona omongikazi begqoke izigqoko zabo zobumongikazi bahle bekhale ngoba babesesaba amajekiseni sebekwazi ukuthi bazahlatshwa

Kujayele ukuthi kungaba lomkhuhlane obhahileyo uthole izibhedlela zigcwele phimu kungasela lendawo yokuthi abantu balaliswe emibhedeni. Abanye ungabathola sebelele phansi.

Odokotela labo kulesikhathi ababalhona yizifundi bayafundiswa ngabanye odokotela ngemikhuhlane etshiyeneyo lokuthi kumele benzeni kuyini okumele bakukhangelele ezigulaneni

Odokotela labomungikazi, phambi khokuba babe ngodokotela labomungikazi, kumele labo behambe bayeqeqetsha kulezo zifundo zokukhangela abantu befundiswa zigcitshi zakhona.

Emaphandleni, bakhona abantu abahamba befundisa abantu ngezempilakahle. Laba bantu bakufundela ukuthi bafundise abantu ukuthi kumele baziphathe njani njalo kuyini okumele bakwenze ukuthi babelempilakahle.

Bakhona abenza imikhankaso yokufundisa ngemikhuhlane etshiyeneyo lokuziphatha kwemzimba okutshiyeneyo. Bayahamba besiya esigabeni ezitshiyeneyo befundisa.

Kuqakathekile ukuthi abezempilakahle bevakatshele abantu ezigabeni ezitshiyeneyo bebafundisa bebafundisa ngemikhuhlane ekhona njalo lokuthi kufanele baziphathe njani ukuvikela leyo mikhuhlane.

Abezempilakahle bajayele ukuhamba endaweni ezitshiyeneyo befundisa abantu ngemkhuhlane ebhahileyo lokuthi kumele benzeni ukuthi bazivikele.

Ikhona inhlanganiso ekhangele umhlaba wonke jikelele. Nxa kulomkhuhlane ohlaseleyo, yibo abaleziqondiso zokuthi kumele kwenzenjani, kuthathwe liphi inyathelo.

Ngalezi insuku kuba leminkankaso yezemphilakahle. Kuleyo minkankaso kuyabuya odokotela labomungikazi behlola abantu mahala kungela mbhadalo.

Minengi imikankaso eyenziwa ngabezempila kahle. Kwesinye isikhathi bayabiza abantwana abathile, abaleminyaka ethize ukuze bahlatshwe amajekiseni kumbe bathontiselwe imithi emlonyeni.

Abezempilo yibo abajayele nxa sekulomkhuhlane osubhahile kumele abantu benzeni baziphathe njani ukwenzela ukuthi lowomkhuhlane ungamemetheki.

Indawo yonke ethengisa ugwayi, iyabhala ukuthi liyinto engalunganga emzimbeni, kodwa laba ababhemayo abayekeli ukulithenga ngoba belithanda.

Izibhedlela lendawo ezitshiyeneyo zemtholampilo ziyasebenziselana , nxa umuntu engafika ekliniki balakho ukumthumezela esibhedlela esikhulu kanti njalo esibhedlela bayakuthumezela emakhemisi ukuthi uyothola umuthi

Nxa umuntu esiya kudokotela kutsho ukuthi uyabe engaguli lokhuyana ukuthi kumele alaliswe esibhedlela. Kodwa abagula kakhulu bayandise ukuya ezibhedlela ezikhulu okukhona imibheda yokulalisa abagulayo.

Ezibhedlela kuyatholakala imibheda, imibheda leyi isetshenziswa yizgulane ezingeke zibekhatshana labo dokotela kuyadingakala ukuthi nxa umuntu egula kakhulu ehlalele khona esibhedlela ukuze bamkhangele ngcono

Abazempilo balezimota zabo abazisebenzisayo ukuyathatha izigulane endaweni ezitshiyeneyo lezozimota kumele zimelwe ngezinye ngoba ziyabe zigijimisela isigulane esibhedlela.

Ngalezi insuku zinengi indawo zemtholampilo kanti uhulumende laye ulezakhe, njalo zikhona futhi ezizimele zodwa lezi ezizimele zodwa ziyadula ukwedlula ezika hulumende.

Indawo zempilakahle, zindawo ezimele zihlale zihlanzekile ngazo zonke izikhathi ngoba nxa kungahlanzekanga imikhuhlane iyanda ithelelwana kalula ngengcekeza

Endaweni zonke jikelele lapho okulabantu bezempilo kuqakathekile kakhulu ukuthi indawo yabo ihlale ihlanzekile. Lokhu kuyanceda ukuvikela ukumemetheka kwemikhuhlane.

Odokotela bajayele ukusebenza ezibhedlela ezitshiyeneyo. Ungabuya koBulawayo uzathola ukuthi udokotela munye usebenza eMpilo ayesebenza eUBH aphinde engene njalo lase Matadei.

Indawo zabezempilakahle zijayele ukufaka amabhakane njalo bafake lendlela zokuthi umuntu nxa efuna ukuyafika endaweni ethile ufika njani.

Kwelethu ilizwe zinengi indawo zemtholampilo Kanye lezibhedlela. Ezinye ngezikahulumende njalo ezinye zizimele zodwa . Lapho ke ubhadala imali enengi.

Indawo zempilakahle zindawo eziqakathekileyo kakhulu yikho uhulumende enanzelela ukuthi kuyo yonke indawo okulabantu kubekhona ikilinika

Emtholampilo kujayele lamabhakani atshengisa ukuthi nxa ufuna ukuyafika endaweni ethile uhamba njani, njalo bakuyenza kubelula ebantwini.

Izibhedlela zonke kufanele zibe lomota yokuthwala izigulane. Nxa izigulane sezigula kakhulu kulesidingo ukuthi zithwalwe yimota eyi ambulensi

Ezibhedlela emaclinikhi lakwe zinye indawo zomthola mpilo kujayele ukufakwa amabhakani atshengisa indlela zokuya endaweni ezitshiyeneyo

Zonke indawo ezilezibhedlela kumbe amàkilinika kubakhona njalo izimota ezithwala izigulane ziziletha kuyonale ndawo yokwelaphela.

Ngalezinsuku endaweni zemtholampilo lezibhedlela, bande ukuthi bakuhlole kuphela bengakuniki amaphilisi, amaphilisi sande ukuwathenga ezitolo zemakhemisi.

Emtholampilo oduzane langakithi kulelanga lokuthi omama abazithweleyo labalabantwana abancane bahambe beyehlolwa njalo abantwana bapgiwe imithi yabo lamajekiseni

Izibhedlela amakhemisi lamakiliniki zindawo zempilakahle. Zonke lezindawo ungafika phakathi kwazo zindawo ezingelangcekeza ngitsho, zihlala ihlanzekile ngaso sonke isikhathi

izibhedlela amakiliniki lamakhemisi kuyasebenzisana ungahamba ekiliniki behluleke ukukusiza bayakuthumela esibhedlela esikhulu kanti njalo esibhedlela bayakubhalela incwadi yokuyathenga imithi ekhemisi

Ngalezinsuku ungahamba kubodokotela lasemtholampilo kukalutshwane ukuthi uthole amaphilisi loba umuthi bayakubhalela ephetshaneni ukuthi uye emakhemisi uyethenga khona

Umuntu engalimala engozini yemota ulakho ukulimala ingaphakathi ophe igazi ngaphakathi ngakhoke odokotela balakho ukukubona lokho bamelaphe.

Umkhuhlane wemvukuzane ubungumatshaya abhuqe. Kodwa ngalezi insuku ngoba sokulemitshina ekhona isikwanisa ukuthi itshise leyo mvukuzane iphele du emizimbeni.

Nxa umuntu esethe wabulawa, ngumkhuhlane wemvukuzane ngalezinsuku basebenzisa indlela yokutshisa umzimba ukuze leyo mvukuzane itshe iphele emzimbeni.

Imvukuzane isibhahlile ngalezi insuku. Iyahlasela omama, obaba kanye labantwana abancinyane. Kodwa isikhona imitshina etholakala esgodlweni esikhulu seHarare eyiyo esetshenziswa ukutshisa imvukuzane emzimbeni yabantu.

Nxa umuntu eswele amanzi emzimbeni loba igazi, omongikazi labodokotela balakho ukulifaka igazi loba amanzi emzimbeni.

Minengi imikhuhlane ehlasela ingaphakathi komzimba, kwesinye isikhathi izinswa ziba lakho ukungasebenzi kuhle loba isibindi, loba wona amathumbu, ayakwanisa ukutshilana evalele ukudla ukudlula.

Minengi imikhuhlane ehlasela ingaphakathi yomuntu. Kwesinye isikhathi izinso zomuntu ziyaba lohlupho kanti kwesinye isikhathi amathumbu akhe ayakwanisa ukugoqana kodwa abezempilakahle balakho ukukulungisa konke lokhu.

Imikhuhlane eminengi asebelelowazi bathi ibangwa yikungadli kuhle, ukudla okutshiyeneyo. Ukudla kumele kubelakho konke ukudla okudingwa ngumzimba.

Ingaphakathi yemizimba yethu layo iyahlaselwa yizinto ezinengi ezitshiyeneyo ezinjenge mvukuzane lezinye inyama ezikhulayo ngaphakathi kwawo ngakho ke odokotela bayavula ngaphakathi bakhiphe lowo mkhuhlane.

Nxa umama ezithwele kumele ahambe ayehlolwa nyanga zonke kwezinye inyanga bayamkhangela ukuthi umntwana engabe ekhula kuhle yini esiswini bayafaka emitshineni bakhangele.

Ikhona imikhuhlane ekhula ngaphakathi komuntu. Eminye nje kuba zinyama ezikhula ngaphakathi loba esiswini kumbe kwezinye indawo. Odokotela bajayele ukuthi bavule loba kusesisweini bawukhiphe lowo mkhuhlane phakathi.

kulobaba obe etshaywe yimota uthe etshaywe yimota bangenisa emtshineni ukuthi babone ukuthi kaqamukanga yini basebenanzelela ukuthi kumele bemfake insimbi enyaweni

Kwesinye isikhathi kuba lemikhuhlane ekhulela phakathi kwemizimba yethu odokotela kuyabe kumele badabule umzimba bakhiphe lowomkhuhlane okhula phakathi.

Kujayele ukuba lemikhankaso efundisa omama ngemikhuhlane ehlasela bona ingaphakathi yabo bayafundiswa ngomongikazi ukuthi mele beyibone njani nxa isiqalisile limkhuhlane.

Abantu abanengi ngalezi insuku bahlaselwa ngumkhuhlane wemvukuzane. Imvukuzane iba ngumkhuhlane obangaphakathi komzimba womuntu, kunzima ukuthi uwubone nxa ungahlolwanga ngemitshina.

Umzawami ubehlaselwe ngumkhuhlane obumenza ukuthi ehluleke ukuhamba kuhle umkhuhlane lo ukuhlasele umgogodla wakhe. Yokho ubengasenelisi ukuhamba

Izolo bekulomuntu obesifundisa ngemikhuhlane esihlasela ingaphakathi yabantu ikakhulu imikhuhlane yemvukuzane bebefundisa abantu ngokudla okumele bakudle ukwenzela ukuthi bavikele leyi mikhuhlane.

udade wethu ebengezwa kuhle uthe esevela kubomongikazi ebesethwele iphetshana elitshengisela ukuthi uzithwele bebemhlola ingaphakathi kwakhe

Nxa ungahamba kudokotela ulakho ukuthi nxa engabonisisi uhlupho kuwe akuthumezele kulabo abayenza ezokuphenya abakhangela ukuthi uhlupho kuyini Bayathatha igazi belifake embodleleni kubesokubhalwa ibizo lakho

Nxa odokotela bengakuthumela ukuthi uyehlolwa ukuthi igazi lakho limi njani kulokuzimbodlela okuncinyane lapho abafaka khona igazi belisusa emzimbeni wakho.

Endaweni zophenyo lapha abaphenya ngemizimba yethu uyathola ukuthi kuyabe kuhlanzekile kulembodlela ezinengi ezitshiyeneyo njalo nxa bengakuthatha igazi bayalifaka phakathi kokuyimbodlela okuncane basebelihlola bebesebekutshela ukuthi umkhuhlane wakho kuyini njalo ubangelwa kuyini.

Nxa umuntu ethunyezwe ngodokotela ukuthi ayehlolwa ingaphakathi yakhe, uyahamba endaweni lapho okulemitshina tshina etshiyeneyo bafike bemfake emtshineni bamhlole.

Kulendawo lapho okuthi nxa udokotela engasakwazisisi ukuthi ubulawa yini, bayakuthumezela kuleyo ndawo ilemitshina yokubona ingaphakathi kanti njalo kukhona imitshina yokuhlola amagazi lemichemo yabantu.

Odokotela bengakuhlola batholukuthi umkhuhlane wakho awuzwisiseki kuhle bayakuthumela endaweni lapho okulemitshina ehlola ingaphakathi komzimba.

Ngesinye isikhathi odokotela bayakuthumezela kwabezophenyo. Ukuthi bakhangele ukuthi uhlupho olukhona emzimbeni yikuyini. Bayakufaka ngaphansi kwemitshina besebona ukuthi uhlupho luvela ngaphi.

Nxa omama becabangela ukuthi bazithwele ,bajayele ukuhamba kubodokotela. Bengafika kubodokotela bayabathatha umcemo ,ube usuhlolwa sebebatshelake impumela

Nxa odokotela sebeswele ukuthi imuntu ubulawa kuyini bayamhambisa lapha abazafika khona bethathe umcemo kumbe igazi besebelihlolisisa bebone ukuthi kuyini okuphethe isigulane.

Odokotela bengathi bekukhangela bengaboni ukuthi uhlupho lubangelwa kuyini kumbe umkhuhlane ubangelwa kuyini bayawuhambisa phambili kulabo abayenza upenyo bona bayathatha igazi kumbe umchemo basebewuhlola sebethuzmezela kubodokotela impumela yakhona

Kulemitshina etholakala endaweni zabempilakahle. Lemitshina ikhangela ingaphakathi yomzimba ukuthi kuyini okungabe kuhlasele umuntu. Kuyabe kukhangelw' ukuthi akukho yini okukhula phakathi komzimba okungamelanga kubekhona.

Emtholampilo zinengi indlela zokusiza umuntu. Nxa odokotela bengalasiqiniseko sokuthi umuntu ubulawa yikuyini. Bayamhlola igazi, kumbe umchemo. Kumbe kukhangelwe ingaphakathi kwakhe kusetshenziswa imitshina.

Endaweni okuhlolwa khona igazi bajayele ukusebenzisa inalithi eyiyo abathatha igazi emzimbeni yabantu besebeyifaka kokunye okuzimbodlela okuncane bengakayihloli.

Omama nxa befuna ukuba kwazi ukuthi bazithwele bayahamba Kubo dokotela bayehlolwa basebe thathwa umchemo bawuhlole beseba tshela ukuthi bami njani.

kulendawo lapho okuhlolwa khona igazi umvhemo bayakwanisa futhi njalo ukuthatha okunye phakathi emzimbeni lakho bayekuhlola izinyama ezitshiyeneyo

Omama nxa bezithwele bengahamba ezibhedlela ukuthi bayazisise ukuthi bazithwele ngempela bayathatha imichemo yabo besebesebenzisa okunye okungamaphepha ukuthi babone ukuthi bazithwele noma hatshi.

Ngalezinsuku endaweni okuhlolwa khona igazi, imichemo kanye lokunye okutshiyeneyo, sebelemitshina ephucukileyo ukuthi impumela kayisathathi sikhathi ukuphuma.

Nxa umntwana ebelethiwe, elosuku kumbe insuku ezimbili ebelethiwe, uyahlatshwa ijekiseni esandleni kumbe engalweni yakhe.

Zikhona indawo ezisebenza ukukhangela abantwana labomama abazithweleyo kuphela lezondawo zincedisa omama ukubeletha kanye labantwana nxa sebebelethiwe ukuthi basizakale belatshwe khona

Ngangizwe kuthiwa omama abazithweleyo emakhaya kumele behambe ezibhedlela kuseselesikhathi beyelinda behlezi khona ngoba izibhedlela zabo zikhatshana kakhulu.

koBulawayo zikhona izibhedlela ezikhangele omama abazithweleyo kanye labantwana abancane yikho lapho omama ababelethela khona njalo abantwana babo bakhangelwa khona

Emaphandleni omama abazithweleyo. Bayahamba bayehlalela ezibhedlela ngoba bevela khatshana akumelanga ukuthi bahambe esibhedlela sebeduzane lokubeletha. Ngoba bengacina bebelethele endleleni.

Kulendawo lapho omama abahamba beyelindela khona nxa sebeseduze lokubeletha ikakhulu emakhaya ngoba bayabe besesaba ukuthi nxa bekhatshana bengacina bebelethele endleleni

Odokotela bamazinyo balakho abakusebenzisayo nxa bekhipha umuntu izinyo. Izinto zakhona zicjile zisimbi, njalo bazisebenzisa ngonanzelelo ukwenzela ukuthi zingamlimazi umuntu okhitshwa izinyo.

Ikhona Imitshina etholakala ezibhedlela ,nxa isigulani silalisiwe esibhedlela uyathola befake umtshina eceleni kwaso , lo mutshina uyabe uhambisa imizilazila isiyaphezulu isiyaphansi.

Odokotela bamazinyo balazo insimbi abazisebenzisayo eziyizo ezibancedisa ukuthi bakhipha izinyo kumbe kukhona abakufakayo ezinyweni ukwenzela ukuthi lingaqhubeki libola.

Ngalezi insuku nxa umuntu engezwa kuhle elaliswe esibhedlela bayefaka umtshina eceleni kwakhe. Lowu mtshina yiwo oyabe ukhangele ukuthi igazi ilhamba njani emzimbeni lokuthi ukutshisa kwakhe kuhamba njani.

Umuntu engagula kakhulu ulakho ukwehluleka ukuziphefumulela yedwa ngakhoke abezibhedlela kumbe odokotela bayamfaka okunye emakhaleni okumncedisa ukuphefumula.

Kuqakathekile ukuthi abezempilakahle bagcine imitshina kanye lokusetshenziswa ngomongikazi lodokotela kuhlanzekile ngasosonke isikhathi. Lokhu kuyanceda ukuvikela ukuthi imikhuhlane imemetheke.

Ikhona imitshina eyiyo ekhangela ukuthi igazi lihamba njani emzimbeni njalo lokuthi inhliziyo itshaya njani, ihambisa njani igazi emzimbeni wonke.

Kuyatholakala ukwephuka kwengalo lonyawo nxa umuntu eseqamukile engahamba kwabezempilakahle balakho ukumfaka izinsimbi ukwenzela ukuthi amathambo ahlangane

Omama nxa bengafuni ukuthi bezithwale zikhona izinto ezifakwa ngaphakathi kwabo okunye kufakwa engalweni okunye njalo kufakwa ngaphakathi kwabo kuyatshiyana.

Ezibhedlela kuyala kuphucuka, kanti lezinto abazisebenzisayo, lemitshina abayisebenzisayo iyala iphucuka. Ngalezi insuku nxa wefaka umuthu umoya kukhona abasebekufaka ngaphansi kwamakhala okungavali ubuso bonke.

Ezibhedlela zonke kuhlanzekile kakhulu zinengi indawo zokulahlela udoti awuphongukulahlela noma ngaphi njalo kumele unanzelele ngoba kuyabe kulemithi futhi lezigulane.

Sezizinengi izinto ezincedisa odokotela ekwelapheni abantu umuntu engaqamuka loba ngumunwe kukhona okufakwayo okusekela lowo munwe uze uphole.

Abantu abalofuba bajayele ukuthwala nzima ukuphefumula bengahamba ezibhedlela bajayele ukubancedisa ngokunye okuyisigxingi okufakwa emakhaleni

Zinengi izinto ezisetshenziswa ngodokotela ukuncedisa izigulane. Kukhona okufakwayo emazinyweni ukuqondisa amazinyo. Kubekhona njalo okufakwa enyaweni nxa umuntu ethe waqunywa unyawo.

Odokotela basebenzisa imitshina lezinye izinto ezitshiyeneyo. Okunye bakusebenzisa ukuthi bezwe ukuthi inhliziyo yomuntu itshaya njani. Bayakufaka endlebeni zabo besebekufaka okunye okusekucineni bekufake esifubeni besebelalela.

Omongikazi balezinto abazisebenzisayo ezitshiye tshiyeneyo abazisebenzisayo, Yimitshina, zinsimbi lokunye okutshiyeneyo nxa beselapha abantu.

Ngokuthuthuka komhlaba labodokotela indlela abelalapha ngayo abantu iya intshitsha ngananzelela ngize ngiyefika kubodokotela ukuthi nxa kukhona abakudingisisayo emzimbeni impumela yakhona ayisathathi sikhathi.

Ngalezi insuku sokuphucukile kakhulu. Umuntu engabola amazinyo akhumuke Uselakho ukuhamba kudokotela wamazinyo bafika bamlungisele awakhe amanye amazinyo okwenziwa bamfake.

Umuntu engalimala odokotela sebelakho ukumncedisa ngezinto ezinengi ezitshiyeneyo balakho ukuthi bamfake unyawo oluyenziweyo kumbe isandla esenziweyo kanti lamazinyo asekhona afakwayo.

Zinengi izinto ezisiza izigulane , kukhona okuthi nxa umuntu esehluleka ukuhamba bayamfaka unyawo olwenziweyo ukwenzela ukuthi enelise ukuhamba

ngathi ngihambise umntanami ku dokotela wamazinyo watshaywa luvalo ngoba udokotela wayephethe izinsimbinsimbi ezandleni ezicijileyo ezitshiyeneyo ayizo azisebenzisayo emsebenzini wakhe

Ngisese mncane into engangiyazi ukuthi lo ngudokotela ngangibona ngalokhu abakugaxa entanyeni, yiwo umtshina engangiwazi osetshenziswa ngodokotela.

Odokotela basebenzisa amathuluzi lemitshina etshiyatshiyeneyo kukhona okunye okusetshenziswa ngodokotela ikakhulu nxa bebelethisa omama okufanana lezigelo zokugela.

Ikhona imitshina esetshenziswa ngomongikazi ezibhedlela. Leyo mitshina ikhangela ukuthi igazi lihamba njani emzimbeni lisuka enhlizweni lisiya kwezinye izitho zomzimba njalo lokutshisa kwawo umzimba.

Imtshina yakulezi insuku isiphucukile kakhulu kukhona ukuthi ungahlolwa emzimbeni impumela yakhona yokuthi ubulawa yikuyini ayisathathi sikhathi ukuphuma.

Odokotela bamehlo sebekuthola kakhulu ukuncedisa abantu ababulawa ngamehlo. Imitshina asebeyisenzisa kulezinsuku isiphucukile njalo iyenza umsebenzi wabo ubelula.

Nxa umuntu ebulawa ngamazinyo zikhona nje into eziqhitsha qhitshaleyo abazisebenzisayo ukuhloma hloma ezinyweni kanti njalo kukhona okunye abagezisa ngakho amazinyo lokuwakhipha

Zikhona izinto ezincedisa odokotela okunye ngokwabo odokotela abakusebenzisa ukuhlola izigulane kanti kukhona njalo okunikwa izigulane ukuba kuba ncedise njenge zihlalo ezilamaviri

Zinengi yizinto ezisetshenziswayo kubomtholampilo akhona amajekiseni afakwa umuthi kube sokuhlatshwa umuntu kumbe njalo kubekhona okokukhangela umuntu ukuthi umzimba utshisa okungakanani legazi ligijima okungakanani emzimbeni.

Kudala babesithi nxa befuna ukukhangela ukuthi umzimba utshisa okungakanani babesebenzisa okunye ababekuthintitha bekufake ngaphansi kwekhwapha khathesi ngokuphucuka kwezinto kukhona nje abakutobozela ekhanda kuhle kubale ukuthi umzimba utshisa okungakanani.

Ngalezinsuku sokulemitshina. Leyi mitshina ilakho ukubona ingaphakathi yemizimba yethu. Ibesisitsho ukuthi konke kulungile kumbe hatshi, lokuthi kuyini okungenziwa ukuthi umuntu aphiliswe.

Omama nxa besiya beletha zinengi izinto ezisetshenziswa ngodokotela kukhona okunye okufana lezigelo okunye okuyabe kukhanya kucijile lokunye okutshiyeneyo.

Zinengi izinto ezisetshenziswa ngomongikazi labodokotela. Okunye ngokokuzivikela ukuthi bengathathi imikhuhlane ezigulaneni okunye njalo ngokokuthi kubancedisa emsebenzini wabo.

Ugogo usekhulile kakhulu, ngakho kasenelisi ukuzihambela yedwa. Sesamthengela okuyisitulo okulamavili yikho akusebenzisayo nxa ehamba.

Ngalezi insuku sokulemitshina ephucukileyo kakhulu, ngithe ngingezwa kuhle ngelanga layizolo amehlo ami engani abuhlungu bafike bangikhangela ngemitshina eminengi nengi bathi kumele ngigqoke amangilazi.

Ngalezi insuku ezibhendlela sebelemitshina eminengi eyehlukeneyo njalo lemibheda asebeyisebenzisa isiyimibheda ephucukileyo kukhona lapho othi ungathinta khona ukwanise ukuhambisa ikhanda phezulu njalo kuphinde ulehlise

Nxa umuntu ebulawa lizinyo engahamba esibhedlela loba kubodokotela zinengi nje izinto abazisebenzisayo ukuthi batshayatshaye izinyo lokuthi balikhiphe.

Nxa odokotela bencedisa omama ukuthi babelethe, basebenzisa izinto ezinengi ezitshiyeneyo. Okunye kuyabe kungathi yisigelo, okunye njalo kucijile kutshiyatshiyene.

imitshina iyancedisa kakhulu o dokotela yiyo abayisebenzisayo ikakhulu nxa befuna ukuzwa ukuthi ingaphakathi yomuntu injani kukhona abakufaka endlebeni bekufake esifubeni besebelalela

Odokotela bamehlo balemitshina tshina nje etshiyeneyo uyafika ukhangele phakathi kwayo bakuhlole basebebona ukuthi kuyini okuhluphayo basebekunika umuthi.

Umzimba ulakho ukulahlekelwa ngamanzi amanengi ngesikhathi sinye. Kwesinye isikhathi kungenziwa yikuthi umuntu ubephalaza kumbe ubehuda. Ngakho engahamba kwabeze mpilakahle bayamfaka amanzi emzimbeni.

Siyasibonga kakhulu isilungu esabuyayo ngoba imikhuhlane eminengi isilakho ukuyelapheka ngamaphilisi kumbe ngemithi yesilungu. Akusafani lakudala ukuthi abantu babesifa ngokuswela imithi.

Bakhona abantu abahlaselwa ngumkhuhlane okuthiwa yinkomo, inkomo le ibangelwa ngokunye okuyabe kungahambelani lomzimba womuntu ngakho ke uyaphiwa amaphilisi amncedisayo ukwehlisa lobo buhlungu bomzimba

Imithi yesilungu itholakala endaweni ezitshiyeneyo ulakho ukuyithola emakhemisi kumbe esibhedlela emakiliniki kanye lalapha okuthengiswa khona ukudla iyatholakala.

Imithi yesilungu iyenziwe ngendlela ephambili njalo kulula ukuthi uyithole ngoba okwakho okufunayo yimali nje kuphela ube usuqonda ekhemisi .

Nxa ungezwa kuhle emzimbeni uyahamba endaweni zemtholampilo. Lapho uyothola odokotela labo mongikazi bekuhlole bebone ukuthi uhlutshwa yini, njalo bayakubhalela incwadi yokuthi uyethenga imithi lamaphilisi epharmacy.

Imithi eyesilungu iyatshiyana lamaphilisi akhona ayahlukana. Akhona amanye ayabe efakwe okuthile phakathi avalelwa kubesekusiba khona amanye ayabe ekhanya eliphilisi nje.

Imithi yalezi isuku ibuya ingimihlobo etshiyaneyo uyakhetha wena ukuthi ufuna yiphi kumbe udokontela nguye okubhalelayo ukuthi kumele unathe wuphi

Kwesinye isikhathi, umuntu angasahlelwa ngumkhuhlane wesihudo kumbe umkhuhlane oqeda amanzi emzimbeni, omungikazi balakho ukuwabisela amanzi besebenzisa intanbo ezithile.

Imithi yesilungu ibuya itshiyene uyathola ukuthi loba ufuna umuthi wokulapha amehlo loba indlebe kuyabe kulemihlobohlobo etshiyeneyo wena uyakhetha ukuthi ufuna wuphi.

Okuhle ngemithi yesilungu ikuthi ibhaliwe isilinganiso okumele usithathe nxa ungezwa kuhle, akufani leyesintu engelasilanganiso loba inkomitsho uyayinatha uyiqede

Imithi yesilungu le isiphucukile kakhulu kunengi osokuyenziwa ngodokotela ngalezi insuku lanxa umuntu ephele amanzi emzimbeni balakho ukumfaka amanzi.

Okuhle ngemithi yesilungu yikuthi iyabhalwa ukuthi isebenzani, isebenza njani lokuthi kuyini okhmele ukukhangelele nxa umuthi ungahambelani lawe ukwenzela ukuthi ume ukuwunatha.

Imithi yesilungu iphucukile kakhulu, iyabe ibhaliwe ukuthi umuthi othile usebenzanjani, kumele uwuthathe nini njalo unathwa sikhathi bani.

Imithi yalezi nsuku singcono kakhulu , kulemithi yesintu , imithi yesintu eminengi iyababa gamu kanti leyi eyesilungu noma ibaba awuthathi iskhathi uyinatha , ijayele ukubuya iliphilisi , yikujikela emlonyeni unathe ngamanzi ihambe

Imithi yesilungu ngiyathandela ukuthi itholakala kalula, nxa ulemali yakho kuphela ulakho ukuqonda ekhemisi uyeyithenga loba ukuyasibhedlela lasemakilinika.

Imithi yalezinsuku isiphucukile kakhulu laloba ulamaqubu ebusweni ulakho ukuthenga amafutha angakunceda ukuthi aphele.

Imithi yesilungu iyatshiyatshiyana. Ulakho njalo ukuthi nxa ubulawa ngumkhuhlane othile, uthole ekhemisi kugcwele imithi yalowo mkhuhlane engadlula noma eliitshumi lambili, ube usukhetha ukuthi wena ufuna wuphi.

Engikuthanda kakhulu ngemithi yesilungu yikuthi akula sidingo sokuthi uye khatshana nxa siwudinga ngalezi insuku akhona amakhemesi akuphathela imithi lapho oyabe ikhona.

Kathesi sebakwenza kwabangcono kakhulu ngemithi eyabuyayoyesilungu. Lanxa omama nxa bebeletha sokukalutshwana ukufa kwabo kumbe abantwana ngoba sokulabantu abayingcitshi ekubelethiseni hatshi ogogo ababezenzela emakhaya.

kumithi yesilungu kukhona okusetshenziswayo ukufaka igazi loba amanzi emzimbeni bajwayele ukusebenzisa okunye okulinalithi bekufake ngaphansi kwejwabu kubesekutshenziswa intambo ezathatha amanzi iwafake emzimbeni womuntu

Imithi yesilungu eyinye nje yimithi yesintu esiphenduliwe yenziwa yaba ngamaphilisi kulokunye okungamaphilisi okubuya kulemibala eminengi etshiyeneyo

Imithi yesilungu isebenza citshi njengeyesintu. Kukhona eyokwelaphubuhlungu. Ikhona njalo eyokugcoba emzimbeni nxa ijwabu lilimele leminye etshiyeneyo.

Kulula ukunatha imithi yesilungu ngoba yonke ibuya ilokuchasisa ukuthi kumele inathwe njani njalo unatha okungakanani ngasiphi isikhathi.

Kuthange isisu sami besifuthelene sibuhlungu sizwakala ukuthi siqumbile ngihambe endaweni okuthengiswa khona imithi okuthiwa yi kemisi banginika umuthi wokuthi kube ngcono.

Imikhuhlane eminengi ehlasela isifuba ijwayele ukuqedwa yimithi. Ikhona imithi yesilungu etholakala ema khemisi loba ezibhedlela.

Ikhona imithi eyelapha ubuhlungu obuphezulu. Akhona amaphilisi ingasetshenziswa loma ngubani. Ongawathenga noma ungahambanga kodokotela . Kodwa akhona amapilisi afuna incwadi evela kudokotela.

Amaphilisi amanengi abuya ephakathi kwamagabha amancane kumbe phakathi kwamakhadibhokisi lawa amaphilisi abuya elinani elitshiya tshiyeneyo uyakhetha ukuthi ufuna angakanani.

Umfowethu ubekhwehlela kakhulu izolo sithe simhambisa kubodokotela basebemnika umuthi, bathe kumele awunathe kathathu ngelanga ukwenzela ukuthi asile masinyane.

Imikhuhlane yakulezi insuku itholakala kubodokotela endaweni zemtholampilo kanye lasemakhemisi. Ithengiswa ngentengo ephansi.

Amaphilisi abuya ngendlela ezinengi ezitshiyeneyo akhona amanye ayabe enjalo, lamanye ayabe ebucuziwe afakwa phakathi kokunye okulikhasi

Imitshina yesilungu Iphathwa ngendlela ezitshiyeneyo eyinye iyanathwa ungela Manzi kanti amanye amaphilisi anathwa elamanzi njalo eminye uyafakwa phakathi kwamanzi ibe isinathwa

Udadewethu ubehlaselwe ngumkhuhlane wesihudo. Sithe sifika ekhemesi basinike amaphilisi amcedisa ukuthi abisele amanzi emzimbeni wakhe.

Sikhona isibhedlela esikhulu kobulawayo esikhangela ngalaba abagula umkhuhlane wengqondo kulabo dokotela bakhona abakhangela ngemikhuhlane leyo yengqondo.

Sezikhona indawo ezikhangela iziguli ezibulawa yimikhuhlane wegqondo kulezondawo kutholakala omongikazi labo dokotela abayibo abaqeqetshele ukukhangela lezo ziguli

Edolobheni lakoBulawayo sikhona isibhedlela salabo abangezwa kuhle engqondweni. Lesi sibhedlela sibizwa ngokuthiwa yiNgutsheni siyancedisa kulabo abagula ngezingqondo.

koBulawayo, yikho lapho okulesibhedlela esikhulu esikhangela ngemikhuhlane ehlasela ingqondo. Yiso sodwa esitholakala eZimbabwe. Abantu abanengi bayabuya bevela endaweni ezitshiyeneyo bezokwelatshwa.

Abantwana abancane loba abasanda kuzalwa balakho ukungezwa kuhle. Abanye bazalwa isikhathi sabo singakafiki besebefakwa emtshineni isikhathi sabo size sifike. Kulabodokotela abakhangela laba abancane.

Nxa udokotela efuna ukukhangela abantwana abancinyane, kukhona izifundo aqhubeka ezifunda ukwenzela ukuthi ebekwazi ukuthi kuyini okuhlupha abantwana abancane njalo belatshwa njani.

Kuyatholakala ukuthi umama abelethe iskhathi sakhe singafiki kungenzakala lokhu umntwana uyafakwa emtshineni akhengelwe ngudokotela wabantwana aze akhule

Kubuhlungu kakhulu ukugulelwa ngumntwana omcane, kodwa sebekhona odokotela abayibo abakhangela laba abancane. Labo odokotela balolwazi olukhulu kakhulu njalo balusizo olukhulu ebantwaneni.

Udokotela Ncube yena wabona kungcono ukuthi afundele ukuba ngudokotela wabantwana ngendaba zokuthi ulothando olukhulu ebantwaneni kulabadala.

Odokotela baya tshiyana nxa bengafunda bayaqhubeka besiya phambili sebefundela okuthile lokuthile. Bakhona abafundela ukukhangela abantwana abancane, bakhona njalo abafundela ukubelethisa, bakhona njalo abafundela ukukhangela amazinyo.

Noma yisiphi isibhedlela bayehlukanisa ngezindlu ngezindlu. Befaka abantu ngokuthi bayikuyini. Omama abazithweleyo babodwa abatshileyo babebodwa. Kanti labantwana abancane bababodwa ngoba labo balabo dokotele babo.

ODokotela abakhangela abantwana abancane balesineke kakhulu ngoba laba abancane abakhulumi ukuthi babulawa kuyini lokuthi kuyini okubuhlungu. Kumele bakhangele baze babone ukuthi uhlupho lungaphi

Ungangena esibhedlela sabantwana abancane uyaba losizi olukhulu kubuhlungu kakhulu ukubona abantwana abancane bengezwa kuhle kodwa odokotela babo bazingcitshi kulokhu abakwenzayo.

Odokotela bafundele okutshiyeneyo bakhona odokotela abakhangela ngabantwana kusukisela bezalwa kusiya kumnyaka ethile. Odokotela labo benza kuhle kakhulu ngoba bakhangela abantu abangeke babatshele ukuthi babulawa kuyini.

Kubo bonke odokotela, nginanzelela ukuthi laba abakhangela abantwana abancinyane , yibo abangani balomsebenzi osindayo njalo onzima, ngoba labo abakhulumi.

Odokotela bafundela ukwelapha imkhuhlane etshiyeneyo ngezigaba ezitshiyeneyo kukhona odokotela babomama kube khona njalo odokotela abakhangela abantwana kube khona njalo abamazinyo, abamathambo labanye abatshiyeneyo

Nxa umuntu evulwa umzimba kuvunyelwa kuphela abantu abasebenzayo esibhedlela ngoba imikhuhlane iyabe ithelelwana lula kuleyo ndawo ngakho ke akungeni wonke umuntu phakathi

Ezibhedlela odokotela bakhangela imikhuhlane eminengi etshiyeneyo. Bakhona odokotela bendlebe bebekhona odokotela bamazinyo, bebekhona odokotela bamathambo kanti njalo bebekhona abakhangela abantwana labanye abakhangela omama abazithweleyo.

Odokotela balezigqoko zabo abazigqokayo ukuthi bazivikele ekuhlaselweni yimikhuhlane eyabe ilezigulane. Bayagqoka ama gilavisi ezandleni baphinde bafake okunye okokuvala amakhala ukuthi banga phefumuli leyo mikhuhlane.

Odokotela bayatshiyana kukhona odokotela abakhangela ngamathambo bebekhona abamehlo njalo kubekhona labakhangela abantwana abancinyane labomama abazithweleyo.

Banengi abantu abasebenza endaweni zemthola mpilo, bakhona abakhangela ukuthi indawo ihlala ihlanzekile, kube sekusiba labo Dokotela, omongikazi, abaphekela izigulane labanye abatshiyeneyo.

banengi abantu abasebenza ezibhedlela, abantu abanengi bazi odokotela labo mongikazi kuphela. Bakhona njalo abahlola ingaphakathi kwemizimba yabantu, bebekhona abaphekela izigulane njalo labagcina indawo ihlanzekile.

Endaweni zempilakahle kutholakala abantu abasebenza izinto ezitshiyeneyo kumbe singathi imisebenzi etshiyeneyo. Bakhona abakhangela ngokuthi indawo le ihlale ihlanzekile.

Ezibhedlela lasendaweni zemtholampilo banengi abantu abasebenza khona . Kulabomongikazi, odokotela abanye njalo abakhangela ukuthi indawo ihlala ihlanzekile.

ezibhedlela banengi abasebenza khona kulabo mongikazi kulabo dokotela njalo bakhona abakhangela ukuthi indawo ihlala ihlanzekile labaphekela izigulane ukudla

Kuyo imisebenzi yezibhedlela kumbe yomtholampilo enguwuthandayo kakhulu yikuba ngudokotela njalo ngibona angani yiwo obhadalayo ukwedlula yonke.

Udadewethu ubehamba esibhedlela ukuya yelulwa inyawo. Inyawo zakhe bezibuhlungu kakhulu esehluleka ukuhamba, kodwa ngemva kokuthi bamelule inyawo usengcono.

Ezibhedlela akusebenzi odokotela labomongikazi kuphela, bakhona njalo abenza uphenyo ngemikhuhlani etshiyatshiyeneyo bayathathamagazi lemichemo yabantu bayihlole ukuze babone ukuthi ymuntu uphethwe yikuyini.

Ngamangala kakhulu ngemva kwayizolo ngibona umama etshayela imota lezi ezithwala izigulane ngangingazi lokuthi omama bengazitshayela lezi zimota.

Odokotela labomongikazi bebedidizela esibhedlela izolo kufike umuntu obengezwa kuhle kakhulu obekhanya esiwa yedwa bengakwazi ukuthi kubangelwa yini.

Endaweni lapho okuthengiswa khona imithi emakhemisi .Kuyatholakala njalo ukudla kwabantwana abancane okulungele bona okulokudla okuhle okulungele imzimba yabo.

Ema chemist ayisiyo yodwa imithi ethengiswayo kukhona njalo okuthengiswayo okuncedisa umzimba nxa ulimele

Ngalezi insuku emakhemesi akutholakala imithi kuphela usungathola lamafutha okugcoba awohlonzi oluphezulu usungathola njalo lokudla kwabantwana abancane.

Ungahamba ekhemisi imithi igcwele okumangalisayo awungeke uswele umuthi onga kusilisa kumbe ongakuphilisa kulokhu okuyabe kukuhlasele.

ngalezi insuku akudingakali ukuthi uyeku dokotela nxa ubulawa likhanda kumbe yisisu kumbe yinto nje engethusiyo uyaqonda emakhemesi bayakunika umuthi oqondane lesifo sakho

Indawo ezithengisa imithi amakhemesi aseyandile kakhulu lokhu kubangelwa yikuthi ezibhedlela kanye lasemakiliniki abasaniki abantu imithi.

Edolobheni lakoBulawayo amakhemisi ala esanda. Lokhu kubangelwa yikuthi ezibhedlela kanye lasemakilinika kukalutshwana ukuthi uphiwe umuthi kumbe amaphilizi.

ungaze uyekudokotela esibhedlela loba ekilinika kukalutshwana ukuthi uyithole imithi engakusiza ukuthi usile bayakubhalela nje okuliphetshana kokuthi uyethenga emakhemisi

Ungahamba esibhedlela bafike bakukhangele bengabona ukuthi ubulawa yini njalo yiwuphi amaphilisi owadingayo bayakubhalela okuphetshana bebesebekuthumezela emaphamacy ukuyathenga lowomuthi

Ungangena kumakhemisi uyathola kugcwele imithi ifakwe kuhle ngendlela yokuthi uyabona lawe lowo umuthi owufunayo, ifakwe ngemihlobo hlobo etshiyeneyo.

Emakhemesi yindawo ehlanzekileyo kakhulu njalo kutholakala imihlobohlobo yemithi lobaulawa yisisu uyathola kulemithi eyedlula elitshumi yonke isiza ukwelapha isisu.

emakhemesi kuthengiswa imithi etshiyeneyo ulakho ukuthi uyekhona uyezikethela umuthi owufunayo kumbe u dokotela akubhalele ukuthi uthenge uphi umuthi ozakwelapha

Isikhathi esinengi, ungahamba uyebona odokotela, loba ekiliniki, kukalutshwane ukuthi bakunike imithi, bayakubhalela phetshana lokuthi uyethenga leyo mithi ekhemesi.

Amacliniki athengisa imihlobo yonke yemithi uyathola loba ufuna eyekhanda bayakutshingisa amabhokisi wonke atshiyeneyo lentengo zawo iyatshiyana

Ngalezi insuku abantu abasebenza ekiliniki balolwazi olunengi olukhulu ngezifo zabantu ungabachasisela ukuthi uzwani bayakunika umuthi wakhona.

Amakhemesi zindawo zempilakahle ezihlanzekileyo okumangalisayo lendlela abafaka ngayo imithi lamaphilisi abo icacile njalo bakwenza kubesegcekeni ukuthi ubone okufunayo.

Indawo ezithengisa imithi sezizinengi kakhulu. Lokhu kubangelwa yikuthi izibhedlela ezinengi azisaniki izigulsni imithi. Udokotela angakuhlola, uyakubhalela ephepheni ukuthi kumele uthenge wuphi umuthi, ube ususiya thenga.

Izolo bengikhwehlela ngagijimela ekhemisi, bafika bangitshengisa imithi eminengi etshiyeneyo. Eyinye ibisemabhokisini, eyinye ibisezimbodleleni. Bangitshela lentengo ngakhetha.

Ngalezinsuku kukalutshwana ukuthi uthole imithi ezibhedlela. Kuyabe kumele uhambe uyebona udokotela abesekubhalela iphetshana elilemithi yonke okumele uyithenge ubusuhamba emakhemisi uyeyithenga.

kumakhemesi amanengi ufica kugcwele imithi eminenginengi etshiyeneyo kuyabe kulamabhokisi alemibala etshiyeneyo ayabe elemithi etshiyeneyo

Nxa kungaba lomkhuhlane osuhluphile esigabeni abezempilo bayahamba bayencedisa abantu esigabeni ukuthi babafundise ngalo umkhuhlane njalo bebelaphe ngendlela ezitshiyeneyo.

Ngiyakhumbula ngesinye isikhathi emakhaya abezempilo babehamba bekhangela ukuthi izambuzi zabo zimi ngaphi njalo lokuthi bebafundise ukwenza izigubhu zamanzi abazawasebenzisa ukuveza izandla zabo.

Zinengi izinto ezifundiswa ngabe zempilakahle, nxa befisa ukufinyelela ebantwini, benza imikhankaso befundisa abantu ngezinto ezinengi ezitshiyeneyo. Langemikhuhlane etshiyeneyo.

Zikhona inhlanganiso ezijayele ukwenza imikhankaso ethile etshiyeneyo. Ngalezinsuku bebekhona abakade besenza imikhankaso yokuthi omama labobaba kumele baphathane kuhle ngoba nxa bengaphathani kuhle bengacina belimazana.

Nxa kungaba lomkhuhlane obhahileyo esigabeni abezempilakahle bajayele ukuhamba besenza imikhankaso befundisa abantu ngomkhuhlane lowu

Ngeskhathi izwe lonke lihlaselwe ngumkhuhlane we covid 19, minengi imikhankaso eyenziwa ngabezempila kahle ukwenzela ukuthi lumkhuhlane ume ukumemetheka njalo abantu bawuzwisise.

Imikhankaso yezempilakahle iqakathekile kakhulu ngoba banengi abantu abasemnyameni ngokuthi kumele baziphathe njani njalo bavikelenjani imikhuhlane etshiyeneyo.

ababona ngezempilakahle kumhlaba wonkejikelele bajwayele ukwenza imikhankaso kungaba lemukhuhlane ehlasele umhlaba wonke njengomkhuhlane we COVID 19 babefuna ukuthi umkhuhlane lo umiswe ukumemetheka

Thina sisasesikolo kwakujayele ukuba lemikhankaso eyenziwayo ngabezempilakahle. Kwesinye isikhathi kwakusiba khona abantu ababevele kwabamazinyo. Babejayele ukusinika izixubho zamahara besifundise lokuthi zisetshenziswa njani.

Omongikazi labanye nje abezempilakahle bajayele ukusukuma balande abantu endaweni ezitshiyeneyo befundisa ngezinto zokwenza ukuthi imikhuhlane ingamemetheki

Elizweni lonke jikelele kungaba lomkhulane osubhahile kujayele ukuthi kube lemkhankaso eyenziwayo eminye ingaphuma kumabona kude eyinye njalo bayalanda abantu endaweni ezitshiyeneyo bebafundisa

Endaweni ezinengi abazempila kahle bajayele ukuvakatshela loba ezitolo zakhona kumbe endaweni lapho okugcwele khona abantu njengase zikolo besiyabafundisa ngemikhuhlane eminengi etshiyeneyo

Izolo besiye emaguswinj. Besilo mkhankaso okuyafundisa izakhamizi ngemikhuhlane esibhahile. Imikhuhlane le ibangelwa yikungagezi izandla lokudla abantu bengagezanga bevela esakbuzini.

Abezemtholampilo bejay ukwenza imikhankaso behamba besiya endaweni ezitshiyeneyo besiyatshela abantu ngemikhuhlane engabe iyabe isihluphile ngaleso sikhathi.

Nxa abazempilakahle besenza imikhankaso yabo yokufundisa abantu ngemikhuhlane eminengi etshiyeneyo bajayele ukuyenza amabhakane bebhale ngemikhuhlane yangkhona.

Amantombazana lamajaha asekhulakhulile ,ajayele ukufundiswa ngokuthi kumele beziphathe njani ikakhulu emasontweni. Bakhona asebazinika leso skhundla sokuthi babafundise ngemizimba yabo lokumele bakwenze.

kuba lohlelo olokuhlola omama ikakhulu izibeletho zabo ngoba kwesinye isikhathi isibeletho sabo siba lemvukuzane kumbe sibeleminye imkhuhlane eyenza ukuthi bengenelisi ukuba labantwana

Kubuhlungu kakhulu nxa abantu ababili besehluleka ukuthola inzalo ,kodwa ngalezi insuku sezikhona indlela zokubancedisa ezinengi ezitshiyeneyo eziyenza ukuthi bacine sebelabo abantwana.

amantombazana ayafundiswa ngokuthomba langokutshintsha kwemizimba yabo lokuthi kuyini abazakubona emzimbeni wabo okumele bakukhangelele njalo balakho ukunikwa izinto zokuthi bazisebenzise ngesikhathi besesikhathini

Abantwana abangamankazana bayafundiswa ukuthi imizimba yabo iphathwa njani kanti lamajaha lawo ayafundiswa ukuthi nxa sebekhulile kiyini okumele bekwenze.

Nxa umama isibeletho sakhe silungile uyakhona ukuzithwala umntwana aze ayebeletha engabanga lohlupho phambilini

Kuqakathekile ukufundisa abantwana asebengathi sebekhulile ngemizimba yabo .Ukwenzela ukuthi bengethuki .Njalo bekwazi ukuthi baziphathe njani.

Omama bajayele ukuhlolwa izibeletho zabo ukuthi ngabe zingabe zingela mvukuzane yini njalo omama abazithweleyo kufanele bayobona odokotela nyangazonke beze bebelethe.

Kujayele ukuba lemikhankaso. Leyo mikhankaso iyabe ifundisa abantwana abangamankazana kanye lababafana bebatshela ngemzimba yabo lotshintsho abazalubona emzimbeni.

Kwesinye isikhathi, omama loba obaba baba lemikhuhlane ebenza ukuthi beswele inzalo kodwa eminye iyalapheka eminye kayilapheki.

Abantwana abangamankazana, nxa sebefika isikhathi sokuthomba bayafundiswa ngokuthi kumele beyiphathe njani imizimba yabo. Benzeni nxa sebebona kusenzakala izinto ezitshiyeneyo.

Abadlala imidlalo etshiyeneyo izikhathi ezinengi baqala beyebona odokotela ukwenzela ukuthi batsho ukuthi balungele yini ukuthi bengadlala noma cha.

Zikhona izinto ezingani ngumbheda ezisetshenziswa ukuthwala abantu abadlala imidlalo nxa sebethe balimala bawela phansi bengasakwanisi ukuzihambela.

abadlali abanengi balakho ukulimala besemdlalweni yikho izikhathi ezinengi nxa kusenziwa imdlalo babakhona ababemelele ukuthi belaphe laba abalimalayo ngesikhathi semidlalo

Ngalezi nsuku sokukhona okugqokwayo nxa umuntu esiyadlala imidlalo okuncedisa ukuthi umuntu angalimali kumbe engalimali kakhulu. Lokhu kugqokwa emadolweni kumbe engalweni.

Ngiyananzelela ukuthi abantu abanengi abadlala imidlalo etshiyeneyo bajwayele ukwephuka Kanti zikhona izindlela zokubelapha njalo. Kwesinye isikhathi bayafakwa okunye okuhlikihlelwayo kwenzela ukuthi bazwe ngcono.

Laba bathanda ezomudlalo kumele bahlale beqinile njalo benatha amanzi . Kukhona okunye okuhlikihlelwayo emzimbeni umuntu engadlali imidlalo, ukwenzela ukuyehlisa ukulimala.

abadlali bemidlalo etshiyeneyo kuqakathekile kakhulu ukuthi banathe amanzi amanengi ngoba ukudlala kuyaqeda amanzi emzimbeni njalo kumele behlale beqinile

Abadlali abanengi abadlala imidlalo etshiyeneyo, bajayele ukwephuka. Kwesinyiskhathi bephuka izandla kumbe amaqolo kumbe njalo inyawo. Kumele behambe bayebabona ngudokotela.

Laba abagijimayo kumbe abadlala imidlalo etshiyeneyo bajayele ukuthi banyele inyawo loba balimale. Kulemithi nje abayisebenzisayo ukwenzela ukuthi baphole ubuhlungu.

Ngalezi insuku izigulane ezinengi sezikhetha ukusebenzisa omakhala ekhukhwini nxa bedinga usizo kubodokotela ngoba intengo yokuya kudodokotela iyadula ukwedlula nxa usebenzisa ucingo.

Umakhalekhukhwini uselomsebenzi omkhulu kakhulu. Sebebanengi abantu abafisa ukusebenza bezihlalele ngekhaya. Besebenzisa umakhalekhukhwini. Kanti njalo, usulakho ukuthintana labodokotela, usebenzisa umakhalekhukhwini, bakusize.

Abantu sebelakho ukusebenzisa umakhala ekhukhwini ukukhuluma lodokotela bathole ingcazelo kumbe usizo kumakhala ekhukhwini.

Ngalezi insuku umakhala ekhukhwini usetshenziswa ngendlela ezinengi ezitshiyeneyo. Ulakho njalo ukukhuluma lodokotela ngaye umakhala ekhukhwini akutshele ukuthi wenzeni ngesifo olaso .

Umakhalekhukhwini uselomsebenzi omkhulu kakhulu. Inengi selisebenza kuye. Besebenzisa yena umakhala ekhukhwini. Kanti lobodokotela usulakho ukuxhumana labo nxa ufuna usizo ngomakhala ekhukhwini.

Kwesinye isikhathi akusadingakali ukuthi usukume phansi uze uyefika kubodokotela ngalezi insuku umakhalekukhwini uselusizo kakhulu ulakho ukutshayela udokotela icingo uthole usizo

Ngalezi insuku kulezinto ezinengi ezingakumangalisa, nxa ungezwa kuhle ulakho ukuthi utshayele udokotela ucingo loba ukhulume laye kuma khala ekhukhwini akuncedise.

Abantu balezindlela zabo zokuzelapha nxa umuntu engezwakuhle ephethwe yisifuba kumbe ekhwehlela ulakho ukuthatha amahlamvu egwaba, omsuzwane kanye lawelemoni abilise abe esenatha.

Ngalezi insuku imihlobo hlobo yemithi yesintu isiyenziwa ukuthi ibe yitiye abantu abanengi sebeyifaka emaphakethini inathwe ithengiswe isiyitiye.

Imithi yesintu itholakala endaweni ezitshiyeneyo .Usungayithola emfuleni, egangeni kumbe loba emasimini .Leyi imithi ijayele ukusebenza impande , amahlamvu kumbe amaxolo ayo.

Imithi yesintu itholakala khatshana, ijayele ukuthathwa ngabantu abahlala emakhaya, kodwa loba usedolobheni usulakho ukuyihlanyela emzini wakho.

Imithi yesintu le ayilasilinganiso unatha loba enganani, akulamuntu okutshelayo ukuthi thatha isipunu kumbe inkomitsho kuphongukuthiwa natha nje kuphela.

Imithi eminengi yesintu okusebenzayi kiyo ngamahlamvu, amaxolo kumbe impande zakhona. Uyazithatha nje uzomise ube subilisa sunatha.

Inhlaba ngumuthi wesintu, usebenza ngendlela ezitshiyatshiyeneyo abanye bayawigcoba abanye bayawunatha abanye njalo bayawuyenza ube ngamaphilisi.

inengi labantu khathesi selibuyela ekusebenziseni imithi yesintu ngoba sebenanzelela ukuthi leyi mithi yesintu iluncedo kakhulu njalo ngalezi insuku usulakho ukuyithola isiyenzwe yaba ngamaphilisi

Abanengi bathi imithi yesintu ingcono kakhulu ngoba ungaze uyisebenzise akukho okubi okuyenzakala kuwe kanti eyesilungu kwesinye isikhathi ilakho okungahambelani lawe.

Imithi yesintu ngalezinsuku isihamba phambili ,eminye isifakwa phakathi kwamabhodlela. Ibhalwe lokuthi ngeyani njalo isebenzani.

Sebebalutshwana abantu abalolwazi ngemithi yesintu. Abantu abanengi ababelolwazi, sebadlula emhlabeni. Njalo kabazange bafundise laba abalandelayo, ngayo leyomithi.

Ikhona imithi yesintu esiphucukile ikakhulu leyo mithi eyenzwa ngechena bayayenza ibengamaphilisi eminye ibe ngenathwayo njalo ifakwe emabhondleleni ibhalwe lokuthi isebenzani.

Ichena lingelinye lemithi yesintu lisebenza izinto ezinengi ezitshiyeneyo liyanathwa nxa ulomkhuhlane ongaphakathi njalo liyagcotshwa liphinde liyenze amaphilisi lemithi etshiyeneyo.

Ngalezi insuku zanamhlanje imithi yesintu isiphucukile kakhulu ayisafani lase mandulo. Khathesi uyathola ifakwe emambhodleleni yenziwa yaba ngamaphilisi noma umuthi onathwayo.

Imithi yesintu iyatshiyana, lokusebenza kwayo njalo kuyatshiyana. Sokufuna ingcitshi zakhona. Yizo ezikwaziyo ukuthi isihlahla ngesihlahla selapha wuphi umkhuhlane.

Ngalezi insuku imithi yesintu isiyenziwe yaphucuka eminengi isibuya ingamapills kumbe isiyimithi yokunatha ayisafani lakudala eyayinathwa ivelwa esihlahleni

AmaNdiya leminye imihlobo yabantu etshiyeneyo. Imithi yabo yesintu ijayele ukufakwa ekudleni . Bapheka ukudla kwabo kulemithi etshiyetshiyeneyo.

Abantu bendulo babengazi hluphi ngitsho ngemithi yesintu ikakhulu ababezihlalela emakhaya babeselapha noma yiwuphi umkhuhlane ngemithi yabo eyesintu abayaziyo bona ngitsho lokubeletha babezibelethisela ogogo khona emakhaya.

Sebekhona abantu abathengisa imithi yesintu leyo mithi iyabe isiguqule ungeke utsho ukuthi yimithi yesintu ngoba iyabe isifakwe emabhodleleni yafakwa emabhokisini sekungani yileyi eyesilungu.

Inyanga zisebenzisa izinto ezitshiyeneyo emsebenzini wabo. Kubalamaqhaga, amatshe, lezinto ezinengi ezitshiyeneyo, kodwa njalo balemithi yabo yesintu abayisebenzisayo.

Imithi yesintu isetshenziswa ngendlela ezinengi ezitshiyeneyo. Ungakwanisa ukuyigcoba emzimbeni loba ukuyinatha kodwa izikhathi ezinengi iyabiliswa isetshenziswe isike yabila.

Abantu abanengi bajayele ukuthi umuntu nxa ebulawa yimvukuzane engahambi esibhedlela kumbe engasebenzisi imithi yesilungu Bajayele ukumlayela imithi yesintu abathi yelapha kangcono

Ngalezinsiku imithi yesintu kayisanathwa njengakudala, sebelendlela yikuthi bayilungise ibe ngamaphilisi, loba imithi enathwayo, uyamangala nxa usuyibona.

Ngalezinsuku imithi yesiNtu ayisafani lakudala kathesi sebeyenza bayilungise bayifake emambodleleni loba yenziwe ibe ngamaphilisi.

Ikhona imithi yesintu eyenziwa ngenhlaba ngalezi insuku bayayithatha bayilungise ngemitshina eminengi besebeyifaka emambodleleni ibisithengiswa.

Abantu abanengi emaphandleni, bajayele ukusebenzisa imithi yesintu nje kuphela, abazihluphi ngokubuya emadolobheni bezodinga imithi yesilungu

Abantu abanengi abahlala emaphandleni bakhetha ukuzisebenzisela imithi yesintu ngoba kayidingi ukuthi bayekhatshana ngoba izibhedlela zabo zitholakala khatshana labo.

Umsuzwane ngeyinye yalezi izihlahla ezisizayo zesintu ezisizayo kakhulu nxa umuntu ekhwehlela uyathatha amahlamvu angikhona ubilise abesenatha.

Imithi yesintu iyatshiyatshiyana. Eyinye iyawonyiswa ingamahlamvu, loba izimpande. Kanti njalo eyinye bayayilungisa, bangayilungisa iyaba ngamaphilisi kumbe umuthi onathwayo.

Abalimi abanengi, sebelima isihlahlakazana sesintu okuthiwa licena, ngoba siyenza izinto ezinengi ezitshiyeneyo njalo banengi abantu abalithengayo ngemali ephezulu.

Ngalezinsuku izinye izihlahla zesintu sezihlanyelwa ngabantu ezindlini zabo kumbe emayadini abo ngoba ikakhulu incena ngoba lilusizo kakhulu emuntwini.

Imithi yesintu itholakala egangeni kanti eyinye kumele uyihambele ngoba itholakala emfuleni lendaweni ezikhatshana abakudala basebekwazi ukuthi itholakala ngaphi.

Imithi yesintu ilusizo kakhulu , iyelapha imikhuhlane iminengi etshiyeneyo ikakhulu imkhuhlane yemvukuzane yiwona angani ulatshwa ngcono kulale eyesilungu.

Ulakho ukuthatha imithi yesintu egangeni uyihlanyele emzini wakho ukwenzela ukuthi ungathwali nzima nxa usuwudinga usungasezwa kuhle.

Icena lingumaqhuzu kwezemithi yesintu lona lilemisebenzi omnengi etshiyeneyo liyanathwa ligxotshwe lilungiswe libe amaphilisi noma imithi enathwayo

Ikhona mina imithi yesintu engiyaziyo igoqela umsuzwane, isihaqa, intolwane lokhu yikho ugogo anfundisa ngakho lokuthi kwelaphani nyakwazi.

Umuthi wesintu osijayele ukuthi ubuye usuliphilisi loba usungumuthi wokunatha lichena iyasetshenziswa emazweni nje jikelele atshiyeneyo

Imithi yesintu ilungiswa ngendlela ezinengi ezitshiyeneyo kwesinye isikhathi uyakwanisa ukuyinatha imanzi injalo ivele esihlahleni kwesinye isikhathi kumele iqale iwome ingakasetshenziswa

Imithi yesintu ijayele ukuthathwa yilabo abazingcitshi kulezi ezesintu. Abanengi bengayithatha bayayichaya ukuze iwome.

ichela lisetshenziswa kakhulu emithini yesintu ngalezi insuku bayalilungisa libe ngama philizi anathwayo kumbe umuthi onathwayo kanye lokunye okugcotshwayo esikhumbeni somuntu.

Imithi yesintu ilusizo kakhulu, ikakhulu abantu abajayele ukuhlaselwa yimvukuzane. Kulemithi abayisebenzisayo njalo kukhanya inengi iyabanceda.

Abantu bendulo babethanda ukusebenzisa imithi yesintu njalo abanengi babo bazihambele lolwazi labo bengafundisanga intsha yanamhlanje yikho inhla bengathandi imithi yesintu.

Imithi yesintu iluncedo kakhulu loba nje itholakala egangeni, kwesinye esinye isikhathi eyinye iyahanjelwa endaweni ekhatshana ukuze iyetholwa kodwa abantu bayasukuma ukuze bahambe bayoyidinga.

Abantu nxa bengezwa kuhle abajwayele isintu bayahamba kubodokotela babo okuthiwa zinyanga, zifike zivulavule amathambo zibe zezibanika imithi yabo yesintu.

Imithi yesintu ilakho ukwelapha imikhuhlane etshiyeneyo nxa ubulawa likhanda ugogo wayejayele ukuthi unathe isihaqa nxa isisu sakhe singani kasizwa kuhle kasijayele ukunatha umganu

Imithi yesintu ilungiswa ngendlela ezitshiyeneyo. ikhona eminye egxotshwa gxotshwayo ifakwe esilondeni somuntu. Kanti eminye isebenza isiwonyisiwe.

Abanengi abantu nxa bebulawa yisifuba, loba bekhwehlela, kabazihluphi kangako ngokuthenga imithi yesilungu, bayazilungisela eyabo imithi yesintu, bahlanganise amahlamvu ezihlahla ezithile, babilise besebenatha.

Imithi yesintu iyimihlobohlobo etshiyeneyo. Eminye kusetshenziswa amaxolo, impande kanye lamahlamvu.

ngangizwe besithi ikhona imithi yesintu etholakala duzane lemifula eminye njalo itholakala ezintabeni ngakho ke nxa ufuna umuthi wesintu kumele udinge incitshi zangkhona zikutshengise

zikhona ingcitshi kumithi yesintu loba yiwuphi umkhuhlane ongakuhlasela balawo umuthi wakhona njalo akukho okubehlulayo

Ugogo ujayele ukuthi nxa engezwa kuhle uyasebenzisa isihaqa ,umgugudu loba amahlamvu ama guava yiwo athi ubona emnceda ngcono kulemithi yesikhiwa.

Ngesikhathi abantu bephethwe ngumkhuhlane we COVID-19 basizwa ngumuthi wesintu okuthiwa ngumsuzwane, babefutha njalo baphinde bawunathe.

Edolobheni lako Bulawayo, ungahamba emkambo loba Erenkini kukhona abantu abathengisa imithi yesintu. Uyayithola beyichayachayile nje igcwele indawo yonke.

Imithi yesintu ibalulekile kakhulu kodwa lapha ethathwa khona ijayele ukuthathwa endaweni ezkhatshana. Abantu bayahamba egangeni bayeyidinga.

Okujwayele ukusebenza kakhulu emithini yesintu ngamahlamvu ezihlahla loba impande yezihlahla kanye lamaxolo azo.

Ugogo wangifundisa ukuthi nxa ngikhwehlela , ngithathe umsuzwane, ngithathe amahlamvu egwaba ngihlanganise ngibe sengibilisa ngibe senginatha

Ngalezi insuku sokukhona imithi yesintu esiphucukile kakhulu. Bayithatha leyimithi bayilungise beyifake emambodleleni usuyinatha nje ngani ngeyesikhiwa.

Imithi yesintu eminengi, ithathwa egangeni. Babuye layo, bayichaye, bayomise, besebeyisebenzisa isiwomile.

Balutshwana kakhulu abantwana balezinsuku abasebenzisa imithi yesintu bathi bona abayithandi ngoba sokulaleyi eyesilungu.

Imithi yesintu iyanceda kakhulu ikakhulu isihaqa yiso engijayele ukusisebenzisa nxa ngile nyongo kumbe ngitshaywa likhanda.